Exɔ ƒomevi vovovowo si geɖe nye dziƒoxɔ eye bubuwo nye anyigba xɔ. Lɔɖimɔ to exɔ exɔawo dome. Enetsiwo le akpa ɖeka ne exɔawo

Eŋuƒoƒo kple ʋeɖuɖu le edzi yii. Ɖetugbui yibɔe dzɛɛ aɖe si tsɔ dzonu de kɔme hetsɔ kentevɔ sa ɖe ali le ŋgɔ le ekpe ŋuŋum. Ɖekakpui dzɛɛ aɖe le eƒe megbe. Eta kente ɖe abɔ eye wòle ɖetugbuia ƒe kpe kpɔm.

ŋutsu kekedola, hoŋlila aɖewo le ho ŋlim kple woƒe kekewo. Woɖiɔ gaŋkui vovovowo hele keke vovovowo dzi. Ame aɖee, ame ɖeka le ŋgɔ si doo awu agbalẽɖiɖi.

Tomesikula habɔbɔ aɖe, wotsɔ eŋu gãa si kuna tome tsɔ le etoa me kum, ɖekakpui abe etɔ̃ bɔbɔ nɔ anyi le enu kpɔm.

Nudzraƒe gã aɖe si wotu kple dzɔƒoxɔwo kple asime gbadɔ viviviwo, ŋutsu aɖe tɔ le nu ƒom le kaƒomɔ dzi, ɖetugbui aɖe hã tso eme va yina, wotrɔ afɔkpa gbogbo aɖewo ƒo ɖe anyigba hele eƒlelawo dzɔm.

Ghana dunyahe habɔbɔ aɖe si ŋkɔe nye NDC le agbɔsɔsɔ gã aɖe me lé woƒe aflagawo kple woa asiwo le dzi, le aseye tsom, le dzidzɔ kpɔm, lee .

Sukuviwo, ɖe ɖeviziwo. Ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo, wodo woƒe sukuwuwo eye ɖewo lé nuŋlɔtiwo ɖe asi. Eye ɖeka kpla nɛ Yevu nyɔnu kɔkɔ aɖe si le awu ʋii me.

Etɔ gã aɖe to, si nyɔnuvi dzaa aɖe tɔ ɖo, elé akpa gã aɖe ɖe eƒe asi ɖeka eye akpa ƒomevi bubu ɖe asi velia, le tɔa dzi la, tɔmeŋu gã aɖe le etɔa dzi, etowo le etɔa godo.

Ɖekakpuie vi dze aɖewo maɖe ha ƒoƒo eve me le abo ƒom, le abo ƒo ƒe aɖe le suku kpo aɖe dzi. Gbewo ƒo xlã abɔ ƒoƒe la, suku zɔ aɖe hã le abɔ ƒo ƒe la ƒe nuɖusime. Ɖekakpuie vi dze aɖe le abɔ la megbe eye ɖekakpuie bubu aɖe do awu yibɔ le ɖekakpui si le abɔ la dzi kplɔ ɖo.

Nyɔnu vovovowo le asi me wole nu vovovowo dzram eɖewo do awu abɔmanɔnui, eɖewo do awu lɔbɔwo eɖewo le ayi dzram eɖewo le etee dzram eye nyɔnu kɔkɔ aɖe hã tɔ ɖe eŋu ʋi aɖe gbɔ le wokpɔm.

Yevugbedala ɖeka aɖe bɔbɔnɔ agbadɔ aɖe te le kɔƒe me, si ke vi kple vinɔwo bɔbɔnɔ egbɔ eye wònɔ gbe dam le wo. Ɖevi sue abe eve kple vinɔ geɖee nɔ agbadɔ la te.

Ame agbɔsɔsɔ nu geɖe bɔbɔnɔ anyi le hatsotso vovovowo me, si ke nyɔnuvi dze aɖe nye woƒe nunɔla le ŋgɔ le ƒoƒu. Wonɔ anyi ɖe hatsotso me abe atɔ̃ ene.

Kpezila aɖewo le kpe zim. Ɖevi nyɔnuvi tukui dzɛ aɖe bɔbɔ nɔ anyi kle ata ɖe kpe ŋuti. Etsɔ hama sue aɖe ɖe asi tsɔ le kpe la zim. Ŋutsu yibɔ aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe ɖevia megbe heɖɔ kuku.

Nyɔnu yibɔe aɖe si le nudzadzra vovovowo ɖe ta. Ele ɖewo ɖe asi le tsatsa le nu dzram. Eɖɔe kuku eye wole alɔgbɔ nu kom.

Nyɔnu yibɔ aɖe do awɔ lɔbɔɔ bɔbɔ nɔ asime le eƒe nudzragba gbɔ. Ele tomato kple agblemenuku vovovowo dzram. Xexigãa aɖe le eƒe axadzi. Nyɔnu aɖe hã didi agbaa ɖo ɖa le nu ƒlem.

Dziƒoxɔ kɔkɔ kple anyigbaxɔwo le afi sia. Atiwo hã li. Eŋuwo tɔ ɖe atiawo te. Gaƒoɖokui le xɔ kɔkɔa ɖeka ŋu eye etsi hã le afi sia.